Dabba anahi n zaya ka yino diri o kpee alizama ka wuɣi o nuu ka yino bobi chinchini n ʒɛya ka gbibi jaangbee ka yino bobi chinchini ʒee n ʒia ka wuɣi o nuu.

Salo n ʒɛya ŋɔ dɔbba anahi dɔbba anahi nyɛla ban gbubi tanti n chana ka so be di puuni ka loori ʒɛ bɛ luɣuli zuɣu ka niriba be di puuni bɛ nyaanga tihi n saya ni bildin wɔɣila

niraba anahi n bɛ duu ŋɔ ni do so ʒi kuɣu zuɣu ka diri paɣaba ayi fiila paɣa yino biɛla doo maa nyaanga duu maa puuni binyahari biɛni di shɛŋa n nyɛ gilaas nim tabi dikpuna

Biyhi diɛmda ka. gbubi tabi nuhi bihi maa shɛb yɛla liika konkoba ka Gaana fulaaki booi booi n tabi dukpuna shɛŋa booi n doyadukpuna maa peentila zaɣi piɛli

salo n ʒɛya ŋɔ ka yino ʒi wahu zuɣu ka bi zaŋ anbirɛla n too ka o ʒiya ka shan ʒɛya ka gbubi kpana ka shab dabi tiŋa ka so chɛna ka gbubi gbuɣuma ka shab ʒɛya ka wuɣi bi nuhi

Salo n ʒɛya ŋɔ paɣaba ni dabba ka wuɣi bɛ nuhi sheba gbibi la fooni nima ka gbibi kafuni bihi sheba gbibi tuuta nima gahira paɣaba maa ni yino zala tooni ka wuɣi o nuu ka pili zipil'sabinli ka la n yaagi o noli.

Jijli puuni ka laribaawa nima puhiri jiŋli bɛ sheba yela liiga sabila ka sheba ye liiga piɛla ka pili zipil'piɛla ni zipil'sabila jiŋli maa puuni ka pooli waɣala sansaya.

Bayaɣiti ka bɛ zaŋ me nuu ka birigi pa di zuɣu ka salo tam di zuɣu shɛba yɛla liiga buluu ka pili zupil' sabila ka shɛba ye liiga ʒɛhi ka shɛba ye liiga piɛla ka so gbubi bia sheerina bini maa zuɣu ka bɛ nyaaŋa ka tantinima mini binyɛra saya

salo n ʒɛya ŋɔ be tuuni takaritɛ n paya ka be shɛbi gbabili be nuuni n karinida takaritɛ maa zuɣ niriba n paya doba noli doo maa puuni di pɛntɛla zaɣ dozim

paɣaba n ŋmɛri bolli yino yɛla liiga piɛlli ka di bombom zaɣi giriin ka o gbubi bolli ka niŋ nyɛpobirigu ka yɛ zaɣi giriin ka di nyaanga sapa ka wuɣi o nuu

Salo n ʒia ŋɔ Paɣa so ʒimi ka gbibi bia ka so ʒɛ bia maa gbini ka so ʒɛya ka ye liiga buluu ka labisi o nuuhi nyaanga ka dabba ashem ʒi paɣa maa nyaanga.

kuɣusi n ʒɛ duu ŋɔ ni kuɣusi maa zuɣu dufɛ bihi n paya duu maa puuni peentila zaɣ piɛlli ka laati nim bɛ dinni dikpuna zuɣu ka Anfooni tabiya teebuli sɛnta zuɣu ka laa tamya ka nyɛ zaɣ piɛlli ka fulaawaasi bɛ dinni

salo n ʒɛya ŋɔ paɣaba ni dabba bi ʒila moto nim zuɣu ka shab bɛ loori ni ka gungona bɛ loori maa puuni paɣaba maa ni yino yiɣisimi tam moto zuɣu ka shab gbubi taabo ka so gbubi takara

Niriba n ʒɛya paɣaba ni dabba sheba gbibi la tuuta nima ka so la n yaagi o noli ka wuɣi o nuu zuɣusaa paɣa so gbibi fooni ka ga woochi sabinli o nuuni sheba biɛni ka ye liiga konkoba.

Asori duu m boŋɔ paɣaba ni dabba ʒia kuɣusi zuɣu ka sheba ʒɛ zuɣusaa asori maa puuni jises n tabya dizuɣu ka sheba yiɣisi zanza asori duu maani.

doo mini paɣa nʒɛ sunsuuni ka doo maa gbani paɣa maa tiŋa ka gbaagi o nuu do so ʒɛ bi nyaanga ka zaŋ o nuhi dihi kuɣu ʒiya ka so ʒi bi luɣuli ka gbubi takara n ʒi kuɣu zuɣu

kuɣusi n ʒɛ duu ni kuɣusi maa zuɣu bi kpaɣala binyahari pobili di nyaanga ka fulaawaasi tabi dikpuni kq binyɛri piɛla ʒɛ di gbuni kuɣusi maa zuɣu dufɛli bihi n paya teebuli sɛnta zuɣu ka bini paya